* ñun am nañ information ne nawet bi kat dina bëri ndox wala du bëri ndox ndax na teel a commencé wala du teel a commencé ndax bu ñu demee ba ci digg nawet bi maral dina am wala maral du am <breath> te loolu béykat bi bu ko xamee mais dina ko may tey mu jël ay matuwaay ba su boobaa li docteur di wax ni teel a ji dafay nekk loo xam ne am na solo parce tey boo xoolee ndox mi ni muy yéex a ñëwee wala même bu teel a taw tamit dina taxaw ab diir bu yàgg mu doog a départ kon gis nga ne fi ñuy amee ndox dëgg-dëgg waxtu wa ñu doon waxee ne pare nañu wolli ñun fa la ñuy waxee ne ñu ngi ji gerte fi ñuy waxee ni kat nawet bi kat ñu ne nawet bi cëppéeru na li nga ji yow cycle bi nekk loo xam ne du yegg moo tax fi mu waxee ne <breath> baax na kat ñu xool ci li nga xam ne mooy wàll jiw wi jiw woo xam ne dina ànd ak suñu nawet parce que nawet bi sëgëm dañuy yéex a tàmbali day teel a arrêté kon gis nga ne na mu doon demee il foog moom ñu changé ko jamono nag bu soppeekoo dañ ne il foog nga soppeeku ànd ak jamono
waaye boo nee nag fa ma nekkoon rek laay nekk
boo óytuwul jamono dina dem bàyyi la moo tax tey gis nga ne allah kulli àll il foog mu am loo xam ne dina changé <breath> parce que boo xoolee ci wàllu dugub ji ak mboq mi comme ni mu ko waxee am na ci ñoo xam ne <breath> ñu ngi dawali ay jiw yoo xam ne jiw yu bees la kooku moom ñu ngi koy changé waaye nag ci wàllu gerte gi dafa xaw a des parce que loolu béykat dafa mel ni mënaluñ ko seen bopp mais état également jéego yi ñu ci doon xaar dëgg-dëgg ba tey des na parce que tey li ñu ci doon xaar mooy tey ñu renouveller li nga xam ne mooy jiw mais boo xoolee jiw yi fi nekk jiw la boo xam ne <breath> maam abdoulaye wade moo ko bàyyi woon ca abdou Diof la woon Abdoulaye Wade wócc ko fii Macky ba mu ñëwee tey changé wuñ ko kon dafa mel même jiw moom la ñu béy jóor ci magasin bu ñu paree joxaat ñu ko kon jiw woowu gis nga ne doole ji mu waroon am kon forcément boo béyee la nga ci doon séentu nekk na loo xam ne doo ko ci séentu mais jiw woowu non non seulement dina ko changé qualité bi mais dañ ko war a changé ci diir bi mu war a am parce que diir bi tamit il foog mu gën a gàtt moo tax ISRA dañu bëggoon na mu doon def ca njëlbéen dafa waroon nekk loo xam ni ki dafa war a gën a tar parce que moom daf ñu doon taxawu bu baax a baax a baax ci wàllu jiw ba moo tax services semenciers yi fi nekkoon dañ doon ànd ak moom mais service yooyu yëpp dafa mel ni yëpp disparaître na donc état dafa mel ni loolu ay économies la ko defee xaw ma lu mu ko defee mais gis nañ ne financement bu mu doon dugal ci loola des na te bon moo daan gunge béykat ba béykat bi tey mu am fu mu dëgg tànkam mais gis na ne gunge boobu kat dafa mel ni mu ngi sooxe lool at yi nga xam mooy at yi ñu génnee nii ñu bugg a bàyyi béykat bi boppam <breath> mais comme ni kii wax léegi nee nga engrais bi nga xam ne ety moo ko waroon gunge gis nga ren ni mu bindoo mucc gi doom bu góor la am na ñoo xam ne ñun daje nañ ay organisations paysanes <breath> xaalis yoo xam ne dem na ba usine ñu delloosiwaat ñu xaalis yi encore te loolu ay jafe-jafe la yoo xam ne yu mot a bàyyi xel la ci wàllu xabaar bi ba tey ni nga ko waxee ñun dañ koo gën a yaatal parce tey RIP FM vraiment dañ leen di sant ñoom tamit ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kattan <breath> te boo xoolee ci biir symbiose dem tëgg beneen projet bu ñuy wax PRAA muy projet de recherche en action et en agroécologie ñu doxal ci li nga xam ne gunge mbéy mi cib doxalin yoo xam ne <breath> wax dëgg dinañ ko boole ak naatalaat àll bi parce que tey <breath> mbéy du doon rek da ngay ñëw fàq mu sedd nga béy tool bi dafa am ay mbir yu ko wër yoo xam ne ñoo ko gunge dimbale ko ba tool bi nekk loo xam ne <breath> dina dëgg ne naat <breath> ba su boobaa liy ñuulal suuf si ak liy dundal gàncax gi mu nekk loo xam du génn tool bi te loolu ay pexe rek moo mën a am pour que loolu mën a am mais bu dee nag yow boo béyee ba pare suuf si duñ ko dungal mais bu yàggee suuf si dee moo tax suuf si dañ ko war a aar dañ ko war a dundal <breath> te loolu gis nga ne loolu rek moo ñu yóbbee agroécologie bi nga xam ne ñun dugg nañ ci sëñ bi ut si financement am ci ay toolu **** ay tool sans école pour que nit ñi di xool di gis jël ay béykat jox leen loolu ànd ak ñoom gunge leen tàggat leen jox leen information yi war <breath> pour ñu mun a xam ñoom naka la ñuy contôlé loolu ba béykat bi dend ak yow mu nekk loo xam ne dina mën a roy roy ci li ngay def ëllëg ëllëgee nga xool tool bi nga xam ni kat liggéey nga ko def li ci war mën nga indil ute ak tool bi nga xam ni yow defoo ca dara ba moo tax tey <hesitation> pour xabaar bi jot yi Symbiose da cee sonn da ci dox ay jéego yu bëree bëri bëri rawatina nag bi nga xam ne lëngoo na léegi ak li nga xam mooy PAM di programme alimentaire mondial tey dañu mujj dem ci ay béykat non seulement xabaar bi dafa dem <breath> mais jàppale leen gunge leen même ay dund sax ñu ngi koy di leen koy jox <breath> man tey gis naa ne béykat boobu dañ ko xiirtal dund boobu ñu ko jox dañ koo xiirtal ci ay actions maanaam ay liggéey yoo xam da koo war a liggéey <breath> liggéey yoo xam ne mi ngi jëm ci loo xam ne lu koy aar lay doon <breath> jël ci ay matuwaay yoo xam ne <breath> dina mën a tax tey changement climatique bi <breath> li nga xam ne mu ngi ko war a indi mu béccee ko ci nit ñit ñi naka la ko tawoo ba mu oyof ci kaw doomu aadama ji mais gis na ne changement climatique ak li mu àndal yëpp <breath> bu dee nit ki amul information ba tax na li ñuy wax les mesures <breath> d' aténuantes wala li nga xam ne wax dëgg muy muy matuwaay yu mu war a jël ba tax na choc boobu war a ñëw mu nekk loo xam dina ko mën a taawu bu dee nit ki amul information <breath> da ngay gis ne day toog rek *** te loolu dem na ba nit ñi loolu moo leen yóbbee ci yenn vulnérabilités yi <breath> am na koo xam ne xalaatoo def lii def lii def lii benn yëngatu bi rek ci nga ne bu nawet gàttalee rek daanaka sooxe nga yow ba déwén sa dund sax nekkul loo xam ne day mujj a am problème kon nag yooyu il foog mu nekk loo xam ne dinañ jot yenn xabaar yi dinañ jot yenn xabaar techniciens yi toog di koy waxtaanee <breath> rajo yi di ko siiwal mais ONG yi nekk loo xam ne nañ ci liggéey liggéey bu ñu ci war a liggéey ba suba ba béykat bi mu nekk koo xam ne wax dëgg li mu war a xam yëpp sàlloo ak chanhement climatique mu nekk loo xam ne dina jàpp *** su boobaa dina mën a dina ko may bu ci jógee rek mu nekk loo xam dina mën a jël li nga xam ne ay décisions la <breath> ba xool moom fi mu jëm ci kanam nan la war a mën a def pour mën a jëm ci kanam waaye changement climatique daal <breath> jafe-jafe la boo xam ne li ci béykat di dund fi mu toll nii daa doon leneen lu ci tegu rek na nekk loo xam ne kéemaan la ci mais xoolal suñu xale yi fi nekk xoolal xale yi loo wax rek ñu ne mbënd mi fan yii yëpp boo déggee ministre yi dafa même ambassade de France ak yëpp a ngi wax wa <breath> te dara waralu ko parce que gune yi koo wax mbéy mu ne béyatu ma parce que mbéy mi yoratu ko munuma ci jëlee dara
dëgg la
boo béyee benn at ñaari at yow munoo ngoro mënoo ci jënd paire nag munoo tabax tabax bu baax mu mujj wóccu ko i ne man damay dem Dakar nga jëm Dakar da ngay xool néeg boo xam ne juróom-ñeenti nit a ciy nekk di bokk di fanaan buñ xëyee duñ ndékki wala kii day tëdd nelaw ba doyal jug doog a abal keneen ki mu doog a tëdd mais loolu ba kañ buñ demee ba xajatuñ la ñuy wëlbatiku sóobu ci géej gi ne am alal rek wala dee ñu suul tey nga xool liy suux ci géej gi xoo boo xoolee Saalum dëkk yu bëre am na xale yoo xam gisatoo leen xamatoo foofu ñu nekk seen i waajur ama amatuñ sax information ci ñoom te loolu yëpp jafe-jafe bii moo ñu ko yóbbee parce que mbéy mi doy na waar mbéy mi bu doxatut dina wàll ci dund bi <breath> dund bi bu demee ba sooxe dina wàll ci nekkinu askan wi <breath> su boobaa da ngay gis ne njaboot gi nag fi mu nekk lan moo mun ci xew kenn ku nekk ni man la yow la waa coow li des ci li nga xam ne mooy ñu ngi ñi ko seq voilà
am na solo tonton Code <noise> ñu fàttali mbokk yi ñu ñuy soog a dab rek ne émission bi ñu ngi ko amal ci lëkkaloo bu yaatu bu dox ci programme alimentaire mondial <breath> seen rajo RIP FM ak projet bii di 4R <breath> ñu bànqaasu ko nag ci li nga xamante ne nii kuréel googee ñuy wax Jokalante <breath> <hesitation> 4R nag di projet boo xamante ne nii daa jóg rek ngir dimbali béykat yu ndaw yi ci ag fegu jëmee ci coppiteg jaww ji nee naa leen ci loolu nag waxtaan bi ñu koy wéyal ba tey rek ànd ceeg ki nga xamant ni moom mooy monsieur Mignane Diouf ak kii di monsieur Codé Ndiaye <breath> ci loolu rek monsieur Codé fi nga daaneelee rek fi laay ñëwaatee ci ki nga xamante ni moom mooy monsieur Mignane Diouf <hesitation> monsieur Diouf ni ñu ko waxee rek xibaar yi <hesitation> ci jotee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan bi kii di tonton Codé ñëw na ci bu baax a baax maanaam accéssibilité bi askan bi dinañ koy jot selon langue bi nga xamante ne nii moom la ñu wax wala sax ñu daal di leen koy bindal su ko defee rek ñu gën a mën a fagaru waaye it waaj li nga xamante ne moom mooy seen nawet ba buñu yeggee sa cappaandaw gi rek la ñu ci doon séentu lépp daanaka buñ ci munul teg loxo sax seen yaakaar xel daal di cay mën a dal bu baax waaye dañuy ñëwaat rek <hesitation> ci pertinance bi nga xamante ne nii <breath> jëfandikoo xibaar yi <hesitation> ci wàllu climat am na ko ci récolte yi ak post récolte yi monsieur Mignane Diouf

day néew doole

loolu nag day sonal béykat bi

jërëjëf monsieur Mignane Diouf ni nga ko waxee rek <hesitation> ci wàllub récolte bi ak post récolte bi am na solo lool waaye rek dañuy jëlaat suñu laaj jox ko ki nga xamante ni moom mooy monsieur tonton Codé Ndiaye <breath> tonton Codé jamono jii ñi nga xamante ne nii énoom ñooy béykat yi <breath> lan lañ gën a soxla ci wàllu wàllu xibaar jëm ci wàllu jaww ji ci jamono jii ñu nekk dëgg
waa Mame Dado loolu am na solo ndax xam nga coppeeku jaww ji ñun yàgg nañ di jooy sax ne njeexitalu nawet ñaare duñ daan jot yenn xibaar yi ba tax na li nga xam ne mooy wéyale liggéey bi dafay nekk loo xam ne day am jafe-jafe yenn saa yi <breath> te jafe-jafe boobu bi ci gën a doy waar mooy bu ñu xamul taw yi kañ la ñuy arrêté da ngay gis koo xam ne gas na gerteem naax ko par naax ko tawte parce que am na ay taw yu desoon yoo xam ne bu dégluwoon météo boo xam ne am na ay taw yu des doog a sant gerte gi wala ** te loolu gis nga ni bokk na ci jafe-jafe yoo xam ñu ngi jànkuwante ak moom <breath> beneen bi bi ñu koy indi léegi <hesitation> tey li nga xam ne jëlee nga ko ci ngóobeef dafa baax ñu xam naka lañ koy dencee te dencin boobu nekk na loo xam ne si biir * amoon na ci ay ateliers de formation surtout jëmale ko si wàllu ceeb bi <breath> mais bi ñuy waxtaan ci wàllu ceeb bi tamit dañuy yóbbaale lépp loo xam ne ci wàllu mbéyteef la ndax tey li nga xam ne jëlee nga ko ci mbéyteef <breath> ni ko docteur waxee léegi <breath> saa yoo ko saganee ba mu yàqu rek jafé-jafe am te damay seedeel li mu wax ni nawet su ma yeboo ne fii rek a ko am ndax boo daan tukki ci njeexitalu nawet bi nga jàll Ndofane rek ba ba ngay demee Kaolack dangay xool gerte goo xam ne gerte gu tuuti la mu wóor la ni lii nekkatul nawet <breath> ñi nga xam ne dem nañ màggali ren biñ demee màggali ba ñëw <breath> dañ jàpp ni ñoom bi ñu génnee Kaffrine gisatuñ sax suuna boo xam ne suuna bu baax la suuna si yëpp a ñuul kon nag tey dañu wane rek ne loolu nga xam ne ñun jot nañu ko am dafay laaj mu nekk loo xam ne jël na ay matuwaay pour xool naka lañ koy dencee <breath> li nga wax si wàllu xibaar yi tamit li tax mu am solo moo di tey gis nga ni ñu paree nawet rek léegi am na ñoo xam ne commencé nañ dugg ci wàllu maraîchage te ñooñu tamit dañ soxla xabaar boobu parce que xabaar bi ni mu leen di dimbali moo di séenu fi ñu jëm ca kanam maraîchage boobu dafa am lu ko war a gunge <breath> te gunge boobu tey boo xoolee li si gën a doy waar <breath> moo di toujours li may wax ne sedd moom dafa mel ni jeex na kon nag tey ki nga xam ne da nga ko bëgg a def <breath> war naa am xabaaru ne <breath> diir bi mu ko mën a def nga xam ne saison foraat bi la kañ la tàmbale ak kañ lay jeex te dafa nekk loo xam ne jeexam day gaaw parce que léegi boo xoolee janvier ren daanaka delluwaat nañ encore ci tàngoor da nga dugg fii rek tàngoor bi commencé na te am na gàncxa yoo xam ne tey nit ki mu ngi koy béy te bu la wóoree ni que boo ko béyee bu ko fi tàngoor fekkee

pour mun ci jëlee dara mais jàpp leen ni kat tey xabaar bi tey ngeen ko gën a soxla encore beneen bi dem na ba ci sàmm yi sax parce que tey gis na ne ngalaw liy jóg da di loo xam ne dafa war ci sàmm bi même bu waree xëy dem sàmmi sax war na xam tey météo li mu ko wax lan la ba su boobaa dina mën a tax moom mu xam yan matuwaay lay mën a jël <breath> parce que di nga doon toog nga dégg ngelaw lu rëy jóg da nga gis sàmm bu dem sax nag yi réer ko ci biir àll bi <noise> te yooyu yëpp boo amoon information météo mun na am loolu lépp mu nekk loo xam ne du ko arrivé mais kon day wane rek béykat bi <breath> ni mu soxlaa xabaar bi ci li nga xam ne mooy biir nawet bi noonu la soxlaa xabaar encore ci lii nga xam ne mooy njeexitalu nawet bi parce que loolu dina ko dimbale <breath> ci li nga xam ne mooy njeexitalu nawet ak ndorteel noor wi te loolu am na solo
<hesitation> <hesitation> jamono jii lan ngay wax rek ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy béykat yi <breath> ci comportement bu ñu war a yore si jamono jii
am na si loo xam ne lu si bëri directeur wax na ko moo di rek jël matuwaay y ci fi ñu jëm parce que tey gis nga ne liñ am bëriwul <breath> liñ am bëriwul te boo xoolee jafe-jafe bi gën a tar ci jamono bii moo di ne dangay dem comme ni mu ko waxee wàllu récolte yi xale yi kenn nekkatul fi xale yi béyatuén gisatoo kenn gisatoo koo fay sax pour mu liggéeyal ci sa tool bi kon nag tey matuwaay bi li jiitu mooy fexe ba li nga xam ne moom lañ jot a am muy néew ak a bëri

c' est vrai que tey gisatoo xale yi pour que ñu dem ci àll bi kon nag firdu yi rek ñooy mujj ñëw wala ñeneen te loolu fuite de capitaux la mooy ne ñun suñu alal <breath> la ñuy fay ñeneen ñu yóbbu ko yeneen régions <breath> suñ région bi des ak loxoy neen encore loolu moo indi tey liggéey bi dafa tardé ci àll bi ba moo tax gis nga ne boo yéexee rek <breath> li nga am moom nekk na loo xam ne dafay mujj yàqu daaw gis naa ay naaf yoo xam dañu mujj àkk ci àll bi parce que li ko def mooy bi ñuy taal daay yi fekk na boobu naaf yi sax nekk na loo xam ni pareegul sax te loolu ay problème la <breath> beneen matuwaay bi mooy di ne bu xasee ñëw ci kër gi kenn ku nekk jéem a la ut magasin béykat yi il foog ñu fexe ñu am magasin waaye magasin boo xam ne matériels bi ci lay ne produits yi yi ngay traité sa tool ca la nekk lépp yaa ngi ko boole ak dund gi ca la nekk lépp nga boole ko jóor ko ci benn magasin mu nekk loo xam ne yaa ngi ko jël teg ko ci suuf mu wóor la ne dangay dem ba mujj gi di bàq mi sax day nekk loo xam ne mu ngi commencé di tooy ba loolu balaa muy am benn weer ñaari weer commencé na xur ci magasin bi nga ko denc kon moo tax dencin bi dafa nekk loo xam ne foog ñu jël ci ay matuwaay buén mën a am ay palettes mais yomb na <noise> waxuñ nga dem jëndi xànk yu bees ñëw daaj ko mais tey boo daggoon ay bantu xottu butéel sax teg ko <breath> di nga mën ci daaj palette boo xam teg ci li nga xam ni mooy li nga denc ñaareel ba dogoo ci mu bañ a wéeru ci tabax bi da ngay dis saako yu ñu riime mu wéeru ci tabax bi <breath> ba tabax bi day xar wàcc ba ci suuf mu wóor la ne kii tey matuwaay yi mu waroon a jël yëpp nekk na loo xam ne des na kooku nag tey li ñu ciy dugal dafay wóor ne amatut kaaraange balaa ñuy wax ne ñaari weer ñetti weer commencé na yàqu da nga obligé génne ko dem wanteer ko am ko ci luuma bi beneen bi mooy wàllu gerte gi *** il faut ñu denc jiw jiw c' est vrai que at yii nii nit ñaa ngi doon jéem a denc mais heure bu ñu dencee jiw wi nekk loo xam day mujj di yàqu <breath> am ñoo xam mujj nañ découragé sax ci dencin jiw bi parce que loolu dafa am solo trop parce que jiw woowu li mu lay dimbalee <breath> mooy accord personnel moom ngay am mooy bu nawet dëgmalee te amoo xaalis yow mais li nga denc moo lay may tey balaa mu taw rek nga am loo mën a jiyee ji waaye tey bu la wóoree ne dencee dara <breath> saa yu nawet dëgmalee encore di nga daw utiwaat ay pexe yoo xam ne pour mën a am jiw te jiw dafa nekk loo xam ne dafa cher te loolu moo tax mu nekk loo xam ne tey <breath> nit ki war na jël ay matuwaay ci mu nekk loo xam da koo denc dencin boo xam ne dencin bu jaadu la dencin bu mucc ayib la su boobaa bu nawet jotee jiw wi nekk loo xam ne du mun a yàqu donc matuwaay yooyu daal baax na mu nekk loo xam ne war na ko jël bu baax beneen bi mooy Symbiose yàgg na di siiwal ne nañ jéem a dellu seet àll bi il faut que ñu jëmbat ay garab il faut ñu aar li nga xam ne jot nañ koo am <breath> mais gis nga bu ñu toogee ak àll bi rythme bi muy demee nii <breath> xël wi muy dox gotteeku bi muy gotteeku damay wax ne fii ak fukki at ci kanam da ngay dem rek nga ne suma doom yiy ñëw lan la ñuy dundee wala suma sët yi ndax dinañ fi fekk dara <breath> te xam nga dara gënut a doy waar ñu ne nga dee nga layoog sa njaboot te loolu mooy lan mooy li fi nekk nga toog di ko sagganee xool ko jéemoo ci dara jëloo benn matuwaay ba lépp goteeku ba tas te yow maam da la ko wëcceewoon kon gis nga ne loolu nekk na loo xam ne lu xaw a doy waar moo tax àll bi <breath> foog ñu jël ay matuwaay pour delloosiwaat àll bi delloosiwaat àll bi dafa mën a am ci jëmbat ay garab yoo xam ne garabu çll la mais comme garabu meññeent tey am na ñoo xam ne am nañ possibilité mën a def ay tool yoo xam tool yu mag lay doon yoo xam ne <breath> nañ ci mën a jëmbat ay garab yoo xam ne non seulement garab gi dina màgg nekk loo xam ne aar li nga xam ne mooy jaww ji mais garab gi dina meññ meññit yoo xam di nga ko mën a jaay jëlee ci loo xam ne koom-koom lay doon pour nga mën a dundal sa njaboot moo tax gis nañ ni kat pexe yooyu <breath> il faut que mu nekk loo xam ne dinañ ci mën a taxawaat mais gis nañ ne tant que taxawuñ si pexe yooyu damay wax rek fi ñu jëm ca kanam jafe-jafe bu rëy dinañ ko dundu ji
jërëjëf

damay bàyyi rek monsieur Mignane diouf mu daal di tëjee ak conseils yi nga xamante ne nii moom lay jox ñii di béykat yi jëmee rek ci jaww ji k <hesitation> lii di mbéy yi maanaam mbéyu yu mag yeeg mbéy yu noor yeeg ñu daal di ko boole

amiin amiin

<hesitation> <hesitation> jërëjëf <noise> ñun ñu gërëm la sant la bu baax <breath> kon mbokk yi ñun tamit ñu dellu jaajëfal leen bu baax rek di leen wax ne waxtaan bi nag dañ koy daal di yëkkati rek <breath> jaajëfal leen it yéen ñi nga xamante ne nii yéen a fi jotoon a teew muy sunuy gan ku ci mel ni monsieur Mignane Diouf <breath> nee naa leen mooy njiitu kër gi yore wàllu mbéy mi ci biir département bu Nioro <breath> fegoo woon ak ki nga xamante ni mooy monsieur Codé Ndiaye nekk coordonnateur technique fii ci diwaan ONG Symbiose <breath> mu doon waxtaanee rek lu soxal xibaar yi jëmee ci wàllu jaww ji <hesitation> ñi waral yëngu-yënguy mbéy mi rawatina li ñuy wax récolte ak post récolte <breath> dégg ngeen li nga xamante ne nii rek <hesitation> développé nañ ko ci xam naa ne su ñu ci bàyyee xel rek <breath> li ni mel dina daal di mujj ayib bu baax rawatina yëngu-yëngu yi nga xamante ne nii jëm na ci wàllum mbéy mi <breath> ci biir gox bu ñuy daal di féetewoo ci pàttali émission bi nag ñu ngi ko amal ci lëkkaloo bu yaatu bu dox ci diggante seen rajo RIP FM PAM programme alimentaire mondial ak projet bii di 4R 4Rnag di projet boo xamante ne nii daa jóg ngir dimbale béykat bu ndaw bi ci ab fegu jëmee ci coppiteg <hesitation> jaww ji jaarale ko ci wàllu communication ci li ñuy wax Jokalante kon mbokk yi ñu gërëm leen sant leen <breath> l' incontournable technicien Maodo Malick Senghor moo féetewoon ci xarale gi ci kàddu gi Mame Dado Dieng ñu ngi jaajëfal bu baax di leen di jox dig daje ba beneen jërë ngeen jëf